Uunafalama wiinamwenyo owa kwatelamo woo uunafalama woohi. Oohi dhono hadhi tulwa muundama, nemge moondama, nenge momadhiya, ano mono hadhi pewelwamo iikulya, una dha koko tadhi vulu oku kwatwamo, dhi wape dhika landithwe, dho dhi liwe.

Iinamwenyo oyili omaludhi nomaludhi opena iinamwenyo mbyono yomokuti po opena mbyono yomomagumbo. Iinamwenyo mbyono yomomakutu ongaashi nee tuna oonkoshi, oonduli nosho woo oondjamba.

Aanafaalama nenge ano aatonateli yomomapya ohaya kwathele iimeno yawo okukoka mpono ngele ya helele haya kutha po iigwanga mbyono hayi kala ya mena pomakota.

Aanafalama oye na ehala haku ti egumbo ezizi mono hamu tulwa iimeno mono wo hayi tekelwa aluhe lyo ehala ndino ohali kala lya ningwa mothayila ontokele lya sikililwa.

Ominino dhomeya ohadhi yalekwa miikunino dhi wape okutekela iimeno noshowo shino ohashi kwathele aatonateli nenge aanafaalama opo ka ya kale taya ende taya tekele. Ohaya tekele ashike lumwe nominino.

Aanafalama yalwe ohaya yala ominino momapya nenge miikunino, mono ominino dhatsuwa uumbululu ya wape ya tekele iimeno yawo nuupu.

Iikwamawawa oyili omaludhi ogendji mono aanafaalama haya tekula oondjuhwa, oombaka nenge oonguti. Ayihe mbino oyo oonzo yiipalutha oshowo onzo yiimaliwa.

Moshiwambo omuna oombiga dhaningwa momavi ano dhaningwa moonzimbogo ano dhaningwa dho kutelekela noshowo okutulwa omahoka .

Iimeno oyi li omaludhi nomaludhi. Pu na iimeno mbyono hayi pumbwa omeya ogendji po pu na wo iimeno mbyono hayi pumbwa omeya omashona. Mbyono hayi pumbwa omeya ogendji ohayi ningilwa oofoola mono moondjila dhoofoola hamu tilwa omeya ogendji, opo uuna tayi si enota omeya ogeli nale pooha ga longekidhwa.

Peha lyomayemele oketekela, aanafalama oyendji oya eta po ompangela dhominino dhono hadhi andjanekwa nehala, e tadhi tsuwa oombululu mpoka pe na iimeno.

Uunafaalama woondjuhwa owuli ngeyi kutya oondjuhwa dhimwe ohadhi tekulilwa molwa onyama yadho. Ano dhi vule dhi koke dho dhika landithwe. Dhimwe oha dhi tekulwa opo dhi vale omayi, omayi gaka landithwe.

Iimeno mbyono hayi kala miikunino olundji oya pumbwa omeya. Aantu ohaya tekele yo yene nenge thimbolimwe oya tega omvula opo yi vule okutekela iimeno yawo.

Omambakumbaku ohaga longithwa iilonga oyindji. Ohaga vulu okuyengula, okupulula noshowo ohaku konkekwa omashina gokuteta omwiidhi noshowo gokukuna.

Waana mutanda kuna ngombe ano oonkwandambi. Oongombe odho uuyamba womuwambo. Mofaalama oongombe odho onzo yoshimaliwa omolwashoka ohadhi landithwa dhina omwenyo nenge onyama yadho.

Iiyamakuti oyi li omaludhi nomaludhi , mono muna mbyono ha yi li onyama, po opena mbyono ha yi li oomwiidhi nenge iimeno ano pena oonkoshi pi opena woo oomenye.

Momeya ngaashi omeya gomo mulonga ohamu adhika ondjambameya. Ondjambameya oyo ndjono haku ti oyina oshipa oshipu, ano aluhe oyili kohi yomeya uuna kwa talala nenge kaa kuna omutenya opo to adha ya zamo yika konge sha sha sho kulya.

Momahala mono hamu kala iiyamakuti ngaashi meEtosha omuna iinamwenyo oyindji. Oto adha mo nee oondjamba, oonduli, oonkoshi, omatotongwe noshowo oongalangombe.

Egumbo ezizi ano ogreen house shono oshili shimwe shomiikunino mbyono ya longekidhwa nawa noya tulwa omeya ngono haga tekele iimeno.

Omambakumbaku moofaalamo ogeli Mo omaludhi ogendji. Ongeli mo woo taga longo iilonga yili no yili. Oomambakumbaku gamwe ohaga longithwa okupulula gamwe ohaga longithwa kuteta omwiidhi.

Oombuto dhiimeno ohadhi kunwa muundini uushona opo shampa wa koko wu vule oku tsikwa, molwaashoka muundini moka omo hawu vulu oku pewa uuhoho wa gwana manga omidhi dhawo tadhi mene nawa.

Momeya omuna iinamwenyo oyindji, kayi shi owala oondjambameya nenge oohi omu na wo oongandu ndhono dhi li dha nika oshiponga, dho ishewe ohadhi kala kohi yomeya nadho ngaashi oondjambameya.

Muunafaalaama woohi, oohi dhimwe ohadhi vulu okuthinwa omayi, opo ga vule ga ka kunwe muundama wumwe nenge ga tulwe pomahala mpono ga vule okuliwa.

Momahala ngaashi Etosha nenge mOkashana omo wo to adha othithiya mono hamu nu iinamwenyo iiyamakuti. Ngaashi oondjamba, oonkoshi noonduli.

Aanafaalama yoohi ohaa longitha oonete okundhi kwata ano uuna yahala oohi dhokulya nenge yahala oku tala kutya oohi odhi thike peni uunete mbyono oyo yena okulongitha.

Iimeno nenge iiyimati oyili omaludhi nomaludhi ano opena iikwamboga mbyono hayi vulu oku kala miikunino woo. Iikwamboga mbino ohayi landithwa uuna yakola.

Uunafaalama woondjuhwa nawo owafa uunafalama uukwawo. Oondjuhwa ohadhi paluthwa dhivule okukoka dhika landithwe.

Iikunino mbyono hayi ithanwa omagumbo omazizi ohamu adhika iimeno yomaludhi nomaludhi , ano ohayi kala ya longekidhwa ya yalekwa nominino dhomeya goku tekela.

Uundama woohi ohayu kala wuli omaludhi nomaludhi , opena yamwe mbono haya ningi owala oothayila etaya tulamo oohi po ope na mbono haya vulu okutunga uundama opo wukale owo uundama wawo woohi

Oohi odhili omaludhi ogendji. Opena ndhono hadhi a dhika momilonga po opena ndho hadhi adhika mefuta. Po opena ndhono ihaadhi liwa po opena dhono hadhi liwa. Po opena ndhi hadhi vulu okutekulwa ano aanafaalama haye dhi tekula yedhi landithe yo yavule ya monemo sha.

Oohi odhili omaludhi nomaludhi, opena oohi dhoka hadhi adhika momilonga, po opena oohi dhoka hadhi adhika momafuta. Opena oohi dhoka ihadhi liwa, po opena oohi dhoka hadhi liwa.

Iiyamakuti oyili omaludhi nomaludhi, opena oonkoshi, opena oondjamba, oonduli, po opena oongalangombe. Ongalangombe oto hala kutya oyafa ongombe, ashike yo onene yi vule po pongombe.

Miikunino omuna iimeno oyindji yomaludhi ano omo twaadha iimeno mbyono hayi imi omatama, oonyanga noshowo iikwamboga yiliwe.

Miikununo oyindji ohatu adhamo iiyimati yomaludhi nomaludhi, mono hatu adhamo iikwamboga nenge iihulunde. Mono hatu adhamo oonyanga noshowoo omatama.

Aanafaalama yalwe oye eta po ompangela yokukala ye na iikunino yawo iishona mbyono ya tulwa momagumbo haku tiwa "egumbo ezizi".

Iiyenditho ayihe oyi na iilonga yawo kutya oohauto, omaloli nenge omambakumbaku. Omambakumbaku ohaga longithwa oku kuna go ohaga longithwa wo okupulula.

Pokati komatsakaneno gevi nefuta opu na evi ndono hali ithanwa Endeina hono aantu oyendji haye ya okumatuka noshowo haye kiinyanyudha.

Miiyamakuti omuna oshinamwenyo hashi ithanwa ompanda shono shili shomiinamwenyo mbyono yili yagamenwa koshilongo omolwa eyego lyawo ano oniga yawo ndjono yina ongushu yoomiliyona odhindji.

Muunafaalama womiti aantu ohaya tsike omiti ndhono ye wete tadhi opalele miikunino yadho. Ano omiti ndhino ohadhi vulu okukala omiti dhomasiilemune, omiti dhomayapela nosho wo omiti dhomaMango.

Uuna omvula yaloko nawa oha yi menitha omwiidhi momalundu nomiti odhindji oha dhikala dhaziza nawa, ano momalundu omo hamunapa iimuna yaantu ngaashi oonzi, oongombe niikombo.

Uunafaalama wiikwamawawa kawushi ashike woondjuhwa omwakwatelwa woo oombaka noonguti, mono nadho hadhi paluthwa opo dhi vule okuliwa nenge okulandithwa dhi ete po oshimaliwa.

Oondjuhwa oha dhi longekidhilwa iikuku mbyono hayi kala ya fa olyo egumbo lyawo mono hamu tulwa omapokopoko nenge omatayiyela gokuvalela noshowo iiti yokulyatela nenge yokukothela.

Opu na omiti dhimwe hadhi mene momahala ga kitakana, ano to adha dha mena ku tya omooondundu, momamanya, dho ohadhi adhika ashike pomahala ngaashi oombuga.

Uuna iinamwenyo yimwe itaayi kutileko kooyina, ohayi pewa aatonateli mbono yeli momahala ngaashi Etosha oshowo omahala ngono haga vulu oku kalekelwa iiyamakuti.

Ontsa oyi li shimwe sho miikwamawawa mbyono hayi adhika momakuti, yo oyendji oye hole okutya ohayi mono kokule, ano kutya oshinima sha isila, ohayi shi mono.

Uuna oohi dha gwana nenge dha kola tadhi vulu okulandithwa nenge okuliwa ohadhi kuthwa mo noonete, oonete dha kwatwa koombinga noombinga.

Uuna pu na uunamwenyogona wa thigwa po kooyina aatonateli yiinamwenyo oyo haya kutha ko oshinakugwanithwa shoku wu palutha, oku wu palutha omahini nenge iikulya.

Komalundu nenge pomahala mpono ihaapu pululwa nenge pumene iilya olundji ohapu mene omiti nenge omwiidhi ngonka hagu kala gwiimuna nosho wo ohapu talama omeya woo.

Aataleli okuza kondje yiilongo niilongo ohaya hilwa okuya okutala oondundu nenge uunshitwe mbono kawuli miilongo yawo. Ano oha ye ya okutala iinamwenyo ngaashi, mEtosha.

Omambakumbaku ogeli omaludhi ogendji opena omambakumbaku ngono omashona po opena ngono omanene. Omambakumbaku omanene ohaga vulu oku adhika moomina go ngono omashona ohaga adhika moofaalama gokupulula nenge kokukuna.

Ongolo oshiyamakuti shono hashi adhika mokuti ano ngele ongolo oweyi tala nawa, oto hala kutya oshinamwenyo sha fa ondoongi nonkembe ashike sho osha tya omayala omatokele nomaluudhe.

Aanafalama yoohi ohaye dhi landitha una dha koka, ano tadhi vulu okuya dhika landithwe, nenge tadhi vulu okuliwa. Mokulanditha omo haya mono oshimaliwa shawo.

Momilonga nenge momatale nenge pefuta ohapu adhika oombawutu mono hamu yi aantu uuna ya hala okukatala momeya noshowo uuna taya kwata oohi.

Komambakumbaku ohaku kogekwa iinima oyindji. Ohaku tulwa omatemo gokupulula, omatemo gokuhelela nosho woo omashina gokukuna nomatemba woo.

Aataleli yo kondje yiilongo niilongo oha ye ya taya nanwa kiinamwenyo mbyono hayi adhika mEtosha, ngaashi oondjamba, oonduli, oonkoshi noongalangombe.

Egumbo opo lyi gwanepo, olya pumbwa oku kala lyina iimputu, uunona mboka uushona, mboka ha wu kala wu udha enyanyu nuudhano ethimbo alihe.

Omayoka oge li omaludhi ogendji. Ope na ngono haga kala kohi yevi, po ope na ngono haga kala momeya, po ope na gamwe wo haga ende kelundu, ano ope na oongolonyoka, omapili, oontoka, ooyiifoyamusati nosho wo galwe ogendji gendji.

Ongolo nenge oongolo odhi li dhimwe dhomiiyakuti mbyono hayi adhika momakuti. Oongolo odha fa oondoongi noonkambe, ashike oongolo odhi na olwaala olutookele nomakonda omaluudhe.

Momakuti ogendji omo woo to adha iihwa yomaludhi nomaludhi nomiti dhomaludhi nomaludhi. Mono muna omiti dhomakota omanene po puna woo ndhono dhomakota omashina.

Omahala gamwe ogena omiti odhindji, gamwe ogena oondundu, gamwe ombuga yowala kagenasha go gamwe oondundu dhina omeya haga tondokamo.

Omambakumbaku ohaga longo iilonga oyindji. Komambakumbaku ohaku tulwa omatemo go kupulula, opo ga pulule omapya. Omambakumbaku ohaga vulu wo okuyungulithwa, noshowo okunana omatemba.

Oongolo odho iiyamakuti mbyo hayi adhika mokuti. Ano oongolo odhina omalwaala nenge oondjila oonduudhe noontokele. Oongolo shampa inoo tala nawa ototi ondoongi.

Iiyamakuti yimwe ohayi vulu okutekulwa, ano yi na aatonateli yawo ngaashi oonduli, oonkoshi noshowo oondjamba. Aatonateli mbano ohaya pe iinamwenyo mbino iipalutha noshowo omeya.

Moofalama omuna omashina ogendji. Omashina gamwe ogelimo goku ninga omahampi gomwiidhi ,gamwe ogelimo goku teta oongwena ,gamwe omambakumbaku ngono haga longithwa oku pulula.

Oondjuhwa ohadhi vulu okukala dhili kiikuku dho ishewe ohadhi vulu dhi kale dhe ethiwa ano hadhi paluthwa ashike omeya nikulya omalupita

Iimeno yimwe ohayi pumbwa omeya ogendji ano iimeno mbono ohayi pululilwa oofola oonde opo omeya gatekelwemo moofola mono go gakalemo.

Aanafaalama yoohi ohaye dhi tula muundama womeya gomaludhi nomaludhi, pena mpono haya kala ye dhi topola kokutya ndhi oonene nadhi kale muno, mbu uushona tawuya mokandama okakwawo.

Aanafalama yoohi, ano mbono haya tekula oohi ohaye dhi pe iikulya hayi umbilwa momeya nosho wo ngele pu na kutya omukithi gontumba oohi dha pumbwa okupangwa ohaya tile momeya.

Aanafaalama haayehe yena omahala omanene yamwe oyena omahala omashona, ashike ohaya kala ye ga topola nawa opo ya vule okukuna mo iiyimati yawo niikwamboga yawo.

Aanafaalama, iha ya longo we nuudhigu, iha ya pulula we noondoongi nenge noongombe, ashike oha ya longitha omambakumbaku, mono omambakumbaku ha ga tulwa omatemo go ku pulula, ishewe oha ga tulwa omashina go ku nuna.

Omeya oga pumbiwa moshigwana. Omeya oha ga nuwa, ha giiyogithwa noku tekela woo iimeno momapya nenge miikunino. Momeya omo woo aantu haa vulu oku tula oohi dhawo uuna ye na uunafaalama woohi.

uuwanawa womeya. Omeya oha ga longithwa okunuwa kaantu, kiinamwenyo nokiimeno ngaashi uumeno woku opaleka momagumbo.

Nande omomithitu nenge miiheke oyindji mu kale mwathita, ohamu adhika uundjila mbono wa ningwamo kaantu mbono haya ende mo nenge kiimuna mbyono omo hayi na pele.

Omeya gomulonga ogo egumbo koyindji na oha mu vulu okwiiyogwa noku tekwa kaantu. Oha mu adhika iinamwenyo yomaludhi nomaludhi mwakwatelwa oohi, oondjambameya noongandu.

Oshikondo shuunamapya omuna mbono haya vulu okukuna iinima yawo momahala ano geedhilwa mono haya longekidhamo nawa mwa kwatelwa omeya ndele nuuhoho mbono wokumeneka iinima yawo.

Uunafalama ou li omaludhi ogendji nogendji mono mwa kwatelwa uunafalama wiimuna, mo omu na uunafalama wiimeno mo omo woo mu na uunafalama woohi.

Miinamwenyo mbyono hatu adha momagumbo kamuna ashike Oombwa, nUumbishi nOondjuhwa omuna woo yilwe hayi ithanwa Oombaka. Oombaka ondho ndhono hadhikala momeya ohadhikala ishewe nokevi.

Iinamwenyo oyili omaludhi nomaludhi gendji mpono pena iinamwenye mbi hayi tekulwa po opena mbi ihayi tekulwa, mbi ihayi tekulwa oyo mbi yo momakuti ano mwakwatelwa oomenye, oonkoshi, oondjamba noshowo oonduli.

Omilonga/omulonga kagushi ashike okukwathela oondjamba dhomomeya, oongandu noohi, ashike naantu wo mbono haa vulu okuteka nohaya vulu okukwata oohi ya vule ya mone iipalutha yo ya landithe wo ya mone oshimaliwa.

Opuna omaludhi giinamwenyo oyindji mono mwa kwatelwa mbyono hayi li onyama po opena wo mbyoka hayi li iimeno. Mwaambyono hayi li onyama omwa kwatelwa nee: ooshimbungu, oonkoshi, oombidhi mo omuna wo oongalangombe ndho hadhi li iimeno.

Ehumokoheho olya kwatelamo iinima ayihe okutya okoopate okoosikola noshowo kuunafaalama ngaashi nuunafalama omashima ogendji oga ningwa po ngono haga longo kugo gene nenge ha tulwa komambakukumbaku ngaashi gokuhelela oshowo omashina gokupulula.

Opo iimeno yi mene nawa miikunino omwa pumbwa oku kala hamu talelwa kehe ethimbo mono hamu helelwa iigwanga mbyono hayi kala ya hala kukutha po omahala giimeno.

Uushitwe uuwanawa, methano otamu monika ano omeya. Omeya ngono hamu vulu okutulwa ano oku tekulilwa oohi, omeya ngono taga vulu okulongithwa kaanamagumbo mba yeli pooha. Omeya wo ngono taga vulu oku kala haga longithwa oku tila iimeno.

Aannafaalama oyendji ohaya tonatele iimeno yawo. Ohaye yi tonatele noku yi palutha omeya nosho wo uuhoho, nosho wo okukala taya tudha po omwiidhi ngoka hagu mene pomakota gomiti dhawo.

Kayi shi owala omahala gopayinyanyudho ngono haga kala ga longekidhwa nawa, nuushitwe wo oha wu nana aantu yokondje niilongo niilongo. Aakwiilongo oyendji ohaye ya, yeye ya tale ngaashi oondundu, iinamwenyo mbyono yomokuti, noshowo uushitwe wo wene mbono inaya mona nale kiilongo yawo.

Uuwanawa woku tekula noku muna oohi, ano oku kala wuna okandombe koohi dhoka tadhi vulu oku kala tadhi liwa nenge tadhi landithwa dhi ete sha mondjato.

Uunafalama woondjuhwa owuli pamikalo dha yooloka oshoka opu na ndhoka hadhi tekulwa molwa omayi, onyama noshowo ndhoka hadhi tekulwa molwa iinima ayihe.

Aanafaalama na namapya olundji ohaya kunu iinima ya yoolokathana, ano yamwe haya kunu iilya po opuna mboka haya kunu omapungu, ano ayihe mbika ohayi longithwa okupalutha aantu ya lye yo ohayi llandithwa wo aantu ya monesha shomondjato.

Momahala ngaashi Omatosha omo mono hamu adhika iinamwenyo yomaludhi nomaludhi mono mu na oosino, ooholongo oshowo uupundja nuumenye.

Eshito oli na iinima oyindji mono mu na aantu, iinamwenyo nosho woo omiti. Opu na iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo nosho woo iiyamakuti mbyoka hayi kala mokuti.

Oondundu dhomiilongo yimwe ohadhi hili aataleli yeye ya tale uushitwe wakalunga mono twaadha aataleli ye ya, Ashike oye ya ashike oku londa koondundu hono haya ithanekele ko wo.

Kafute kanegaga, ano mwene gwokuti, osho oshinamwenyo shono hatu ithana onkoshi. Ano osho shimwe shomwaambyono ihayi li iimeno, ashike ohayi li onyama.

Ofaalama yoohi ano okutekula oohi . Oohi odha pumbiwa. Ohadhi gandja uundjolowele . Dho odho oonzo dhokuza oshimaliwa nokunkondopeka aakwayita yolutu.

Ominino odho ehumo komeho limwe lyomiikunino, mono ominino hadhi yalwa mpono pena iimeno ta pu uululwa uumbululu mbono ta wu kala tawu tekele iimeno. Shino oha shi kwathele omeya ka ga hepe, omolwashoka omeya ita ga tekele kehe pamwe, ashike oguu kilila puumeno.

Oonzi dhimwe dhomiinamwenyo mbyono hayi tekulwa moofalama mbyono hayi zi onyama ombwanawa hayi landithwa dho ohadhi zi iipa noma fufu ngono haga ka ningwa oombayikitha.

Uuna tatu popi oshikindo shu namapya nuunimuna, omo wo moka tatu popi uunafalama mbonowiinamwenyo, ano puna mboka haya tekula iikwandjuhwa, oombaka nenge iimuna ngashi oongombe niikombo.

Opu na omaludhi ogendji goondhila ndhono hadhi tuka naa ndhoka ihadhi tuka, ndhi hadhi tuka omakwatelwa oonguti, omahwiyu nookakulu, po opu na ndhoka ihadhi tuka ngaashi oondjuhwa noompo.

Oonzo dhiipalutha oyo iikunino nenge omapya mono hamu kunwa iimeno yi ili noyi ili mono mwa kwatelwa iikwamboga, iiyimati nayihe mbyoka tayi vulu oku eta iipalutha.

Aanafaalama yomethimbo lyo ngaashingeyi mboka yena iikunino iishona ihaa tege owala omvula yi loke, ihe ohaa vulu woo oku tekela iimeno yawo opo yi koke yo ya wape ya paluthe aakwanegumbo lyawo no ya landithe woo.

Opu na omikalo odhindji dhokuyuula oohi, oohi yamwe ohaye dhi yuula noondjolo, yamwe ohaya longitha oonete yamwe oonete dhili moombawutu.

Ehumokomeho kali li owala poompito dhimwe nenge koombinga dhimwe, ihe olyi li apehe. Monale aantu oya li haa pululitha oongombe nenge oondoongi ihe mongaashingeyi aantu ohaa pululitha omambakumbaku.

Aantu moshilongo opo yalye aanafaalama oyena okupulula omapya opo yavule kukuna yo yakuthe iilikolomwa mbyo opowo yilandithwe yeete iimaliwa yoyi ete iikulya

Omahala ogendji uunshitwe owa yooloka. Opo mpono twaadha, oombuga mono kaamuna kutya iihwa nenge omiti ominene ashike, omuna omwiidhi ogundji. Po Pena mpono twaadha peba oondundu, nomiti odhindjidhindji dha Mena pooha noondundu.

Oshilandopangelo oshi na omatungo ogendji. Uunene tuu ngele owa yi moondolopa, mono mu na omatungo goongeleka, omatungo goombanga, noopate odhindjidhindji dha dhingoloka.

Opuna iikwamawawa mbyoka ha yi vulu okutekulwa momagumbo nenge ha yi vulu okukakala miihwa nenge momakuti ngaashi oonkanga odho iikwamawawa yimwe mbyoka ya gamewa kepangelo ano kunantiili.

Pomathimbo gonale aantu okwali haya longitha omiti dhokudhika omagumbo, oomwiidhi opo ya vule ya kumbe oondunda dhawo, ya gamenwe komutenya noshowo komvula.

Ethimbo lyokuteya shono twa kuna nenge ano lyokulikola shono twali twa kunu osho hali thiki mono hwaadha aanafalama yatya omambamba giiyimati mbyono kwali ya kuna tayi falwa komahala gokulandithilwa.

Oohi odhili omaludhi ogendji pena dhoka inadhi li wa molwa dhu udha omongwa ogundji po pena wo dho hadhi li wa pena dhoka hadhi adhika momafuta po pena wo dho ihadha adhika momafuta ashike ohadhi adhika momilonga.

Okandjila hono aantu haya endele uuna yu uka mpoka taya yi nenge haka vulu oku endelwa kiinamwenyo nenge kiimuna.

Iiyamakuti yimwe ohayi vulu okukala kaayi na ooyina mbono taye yi yamitha, ashike koonkondo dhomuntu ohayi vulu wo okutekulwa ano tayi kala hayi pewa omahini manga yo iishona kwa tegwa yi koke yi vule oku inyangela yoyene.

Muunafalama omuna Iinamwenyo oyindji mbyono hayivulu okutekulwa mwakwatelwa iikombo, oongombe noondjuhwa. oondjuhwa odho dhono hadhitekulilwa molwa onyama yadho, uuhoho wadho nomayi.

Aanafalama ohaya longitha iilongithomwa yi ili noyi ili ano mbyono hayi ningi iilonga yawo iipu. Ano pena wo omambakumbaku gokupulula po pena ngaa omashina gokukutha omwiidhi ano gu wape gu ka landithwe go guka pewe iimuna yawo.

Aanafaalama naanamapya oyendji ohaya kunu iinima yi ili noyi ili. Ope na mbono haya kunu iikwamboga, po ope na mbono haya kunu omakunde, omapungu..ano ya wape oku landitha yo ya wape wo oku palutha aanegumbo lyawo.

Omeya ohaga longithwa iilonga oyindji kageshi ashike gokunwa nogoku iyoga, mo omo wo muna uufaalama woohi, oohi ndhono hadhi kwatwa mo, dho ohadhi pewelwa mo wo niikulya, opo dhi vule dhi koke, dho dhi liwe ano dho dhika landithwe wo dhi ete oshimaliwa.

Ha aluhe iimeno hayi kunwa owala mepya, ashike mbono yena omahala omashona ohaye galongitha wo nawa, okuninga iikunino yawo mono haye ga longekitha nawa opo ya vule okukuna iiyimati yawo mbyoka ya hala.

Opena iiyamakuti yimwe mbyono hayi vulu okutekulwa ngaashi oompo nenge oonkanga ndhono yili kongundu yiikwamawawa hadhi vulu okuza pamwe noondjuhwa.

Opuna iinamwenyo yomaludhi nomaludhi , ano puna mbyono yomomagumbo nambi yomokuti . Onduli oyo oshiholelwa shomokuti , ano hashi adhika mEtosha National Park.

Mefuta ohamu adhika iinamwenyo oyindji mono mwakwatelwa woo ookahima, oohi noshowo oombwa dhomomeya. Oombwa dhomomeya ohadhi zi omapaya ngono haga vulu okulongithwa.

Uunafaalama woohi nenge ano okukuna oohi. Oohi odho ndhono dha simana, molwaashono ohadhi gandja iipalutha kuyamwe, dho ohadhi kala dha fa onzo yoshimaliwa kuyalwe wo.

Muushitwe omuna omiti dha yoolokathana. Omiti ndhona odhili hadhi mene mombuga, mono muna iimeno mbyoka hayi mene ashike omafo gaali hayi ithanwa owelewichia.

Ondjamba oshithitukuti shoka sha talikwa ko onga ishinene noshinankondo. Ondjamba oyo ndjono yagamenwa, omolwa uushitwe wawo wooniga hadhi vulu okuninga omiti.

Iikunino oyindji oya huma mpono twaadha aantu yasikila iimeno yawo opo kayi mone omutenya ogundji, omolwasho omutenya thimbolimwe ohagu dhipagapo iimeno mbi.

Monale aantu oyendji okwali haya tete omiti, opo ya dhike oondunda dhawo, nosho wo okumwa omwidhi, ya vule ya kumbe oondunda dhawo, ya gamenwe komutenya nenge komvula.

Aanafaalama yopashinanena ihaa tege we omvula yi loke , uuna ya hala oku longekidha iikunino yawo nenge omapya. Oye na omashina ngono hage ya tekele omeya miikunino, opo ya vule oku longa.

Ano uuna iinamwenyo ya vala uunimwena uushona, uunimwena mbono ohawu paluthwa kaantu nenge iinamwenyo ngaashi oondjamba ndhono dhi li hadhi dhipagwa kaateyiveta, ano ngele ooyina oya si aantu oyo haa palutha uunimwena mbono hawu kala wa thigwa po.

Muunafaalama woohi, aanafaalama ohaya kunu oohi nenge ano omayi goohi, opo ngele shampa dha koko, dhi vule oku landithwa, dhi ete oshimaliwa.